Paɣa so n paɣari ŋmana ka niŋdi kooli o bela kichin ka windo be o tooni ka o ye liiga buluu ka yoogi kom bahi ka sitofu be o nyaanga.

john mahama n tiri sipiich ka jɛniral moskito ʒɛ o nyaanga ka bi pam niŋ noos mask ka ʒi kuɣu sabila zuɣu ka paati maa kala bɛ bi myaanga

niraba n gbubi bini bɛ palli zuɣu bi nyɛla niraba anahi gbubi bini maa ka Loori baɣaba loori maa puuni ninsal biɛni mi loori maa nyaangi n nyɛ so ni ʒɛya ka gbubi buuti maa nyaanga bi nyaanga n nyɛ paɣa so gba zaa ni ʒɛya yɛ liiga piɛlli ka zaŋ rifilɛkta orɛnji n yɛ ka piri buut

Niriba m be cheche ni sheba ʒia ka sheba zaya ka ban ʒɛya maa tooni jises kras kurosi maa bela nimaani ka sheba mee ʒi bɛ tooni ka bɛ ninvuɣu yino ye girin.

boɣa n biɛni ka saɣari bɛ di puuni ka kom mii do di puuni ka niraba chɛni baɣali ka dabba maa yinga yɛla liiga ʒiɛ ka bia ʒɛ n baɣaba

Niraba n bɛ eei pooti ni bi baaji nima baaji nim maa shɛli ʒɛla tiŋa ka shab mii gbubili bi shab yɛ liiga piɛlli ka shab mii yɛ zaɣ ʒiɛ ka dirinks sitoo bɛ bi yaɣili ni

niraba n dɛmostirɛtira ka gbubi sanbood nima ka sabbu bɛ dizuɣu ka do yino ba chɛchɛ ka yɛ liiga ʒiɛ ka bi pam mii niŋ noos mask

niribaayi n bɛni be zaa yɛla liga piɛli ni jinjam bulo ka be yino moobira ka be yino gba mɛlindi tɛbuli maa zuɣ ka mobali ʒɛ be nyɛŋa